Mwaizviziya ere vantani wee ,kuti varumbwana vedu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano? Izvo zvinoita kuti vadetsereke kubudikidza ngekuti vanokura vakachangamuka uye vanokona kuzvidzivirira kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene varumbwana vedu vanosise kufundiswa zviro zvakakosha mukati mwendaramo yawo, zvinosanganisira kufundiswa maringe ngezveutano, uye kufundiswa maringe ngekuti vaziye hosha dzakasiyana -siyana.

Zvakanaka yaamho. Zvatinoona mukati mwentaraunda dzetinogara ngekuti tikaningira tinoningira toona kuti varumbwana vedu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano kuti unoshambe nyara pona woda kurya.

Igwinyiso remene-mene varumbwana vedu vanosise kunge veifundiswa, maringe ngezveutano, uye kuti vodzivirira sei hosha dzinokonzerwa ngeuchapa, kuti vanasirire ,vaziye.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu varumbwana pavanoenda kuzvikora vanoenda kunodetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vaguma mukufundiswa mwevanofundiswa ngezveutano.

Mwaizviziya ere atete woye kuti varumbwana vedu vanosise kunge veifundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yevarumbwana kuti varambe vakagwinya.

Zvikora zvevarumbwana vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana. Zvinosanganisira kukona kureketa chiyungu, kukona masvomhu. Ngekuziya izvo zvaiitika munyika karetu.

Igwinyiso re mene mene varumbwana vano sisa kunge vei detsereka ku budikidza ngekuti vanenge vei enda ku zvikora mwa vano fundiswa kuti vakone kunyora neku erenga uye nekunge vane ru remekedzo ku vantu vakuru.

Igwinyiso mukati mwe zvikora varumbwana vedu vanofundiswa zvaka siyana siyana izvo zvinoita kuti va detsereke mukati mwe ndaramo yavo pona vanenge vari ku chikora vazodzi riritira.

Muzvikora zvevarumbwana, varumbwana vedu vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana. Mumazuwa anyamashe, varumbwana vakutofundiswa kubaya baya midziyo yanyamashe, iyo yatinowona inojeka jeka.

Mukati mwezvikora zvewarumbwana tinoona kuti vantu ava wanoendemwo kuti wanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa muzvidzidzo zvakasiyana siyana uye azvipereri mukufunda zvidzidzo chete nemitambo yemabhora vanotamba.

Ngeimweni mikuwo tinoringira kuti mukati mwezvikora varumbwana vedu vanoendemo kofundiswa mishando yakasiyana siyana akungofundwi chete asi vanofundiswawo kutsvaira nekusuka nezvimweni.

Tinozvi ziva here kuti zvinwe zvikora zvinoenda varumbwana vedu zvinofundisa varumbwana ava kuti vave vatungamiri vamangwani uye vakone kuchingamidza vantu mukati mwendaraunda dzavangadai veigara.

Zvakadini kunaka akiti woye kuendesa arumbwana medu vedu mukati mwezvikora izvi zvinoita kuti vaone kuti zvipo zvawo ngezviri vamweni vanenge Vane zvipo zvekuimba vamweni zvekubhuye chirungu vamweni ngezvekunyora.

Maizviziya here kuti nyamashi unowu zvikora zvevarumbwana vanofundiswa zvakasiyana siyana vanofundiswa kuti vaziye mainge ngezve mukati mwemutumbi wemuntu kuti muntu anoshanda seyi.

Muzvikora zvevarumbwana, tinoona kuti varumbwana vedu, vanofundiswa kuti vakone kuerenga zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye vakone kunyora nekuzvifundirawo, pachavo.

Makambozvionavo ere akhiti kuti mukati mendaramo tikaendesa arumbwana vedu kuzvikora tinobetsereka yaambo. Kubudikidza ngekuti varumbwana vedu vanofundiswa kuti vakone kuverenga, uye vakone kunyora

Muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana ,zvinoite kuti vazova madhokodheya amangwani, uye vave vafundisi vamangwani, nevanhu vanogadzira ma

...mweni mukuwo tikaningira mukati mwezvikora zvevarumbwana vanoendeyo kuti vanofundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Zvinosanganisira kudzidziswa zvidzidzo zvakasiyana uye kuti vakone mishando yenyara dzavo.

Vana vedu tinoona kuti vanoenda kuzvikora, kona kwevanofundiswa magwaro ekuti vazokona kudziitira zviro zvavo mukati mendaramo yavo, izvo zvinodetsera yaamho mukati mwendaramo yavo.

Mukati mwezvikora zvevarumbwana vanobafundiswa zvakawanda maningi vanofundiswa kuerenga zvakasiyana siyana uye vanofundiswa kuti vasachayana vaite vashamwari nevashamwari.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti kuti vantu, vanofundiswa zvakasiyana siyana zvinenge zvavanofundiswa mishando yenyara dzavo dzinovafafundisa kuti vakone kubata zvinoshamisa uye vakone kunasira zviro zvakasiyana siyana.

Mukati mwezvikora zvatinoienda tinoona kuti varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyanasiyana uye vanopeisira vokona kubaya midziyo yechimanje manje iyo yatinoona inojeka jeka inoshandiswa mumahofisi.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziva kuti mukati mentaramo yedu vantu vanoenda kuzvikora vanofundiswa zvakasiyana siyana ,vamweni vanofundiswa kuti vave madhogodheya emhuka, kuti varape mhuka.

Mundaramo mwedu tinoziya teshe kuti tikaningira tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mushando yenyara dzavo. Iyo inoite kuti vantu vazouya vakagwarira ramangwani ravo.

Zvakadini kunaka kuti varumbwana vapinde mukati mwezvikora. Ngekuti vanobetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti vanenge veifundiswa mishando yenyara dzavo. Izvo zvavanoda kuzoita pona pavanenge vakura.

Ngeimweni mukuwo tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji yetinoona inosisa kunge yeinasirwa muzvikora zvepadera, uye muzvikora zvepadera vanthu vanofundiswa kuti vave madhokodheya.

Maizviziva ere akiti woye kuti nyamashi mukati muzvikora zvepadera vantu vanoendemo kuti vanofundiswa mishando yakasiyana siyana .Imwe yemishando yatinoona ngeyekuti vakone kuaka mbatso dzemhando yepamusoro soro.

Mundaramo medu tikaenda kuzvikora zvepadera tinofundiswa mishando yatingada kuita. Kungaa kubika, kutyaira ndege kana kuva madhogodheya. Zveshe zvinofundiswa mwona muzvikoramwo zvepadera.

Mwaizviziya ere akiti kuti mundaramo vantu tinosisa kunge teidetsereka kubudikida ngekuenda kuzvikora zvepadera? Kona kuzvikora kwena kwatinoenda, tinofundiswa mishando yenyara dzedu iyo inoita kuti tidetsereke mundaramo.

Mwakambozvizwa ere kuti kuzvikora zvepadera vanhu vanoendemwo, kuti vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana, iyo mishando yavo yavanozoda kuzoita pona apo vanenge vakura, kuti vakwanise kuzoriritira mburi dzavo.

Muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yenyara dzavo izvo zvinoita kuti vakure veiziya mishando yevanode kuita, uye vanasirire mishando iyoyo kuti pavanopinda mundima vanenge veibaapedza kwemene.

Maizviziya ere kuti, kuti muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo kunofundiswa mishando yenyara dzayo, uye kuti vakone kuzoshandidzana nevamweni zvakanaka mukati mentaraunda dzezvikora izvozvo.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu ndiko kwavanofundisirwa mishando yakasiyana siyana yatinoona yavanoita nyamashi inosanganisira kuva madhokodheya nana mukoti.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira teshe tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana. Imweni yemishando inosanganisira kuaka ,kana kutsetsa zvakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Mamashi unouyu tikaningira tinoningira toona kuti vantu vekuzvikora zvepadera. Vanosise kunge veibetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita mukati mwendaramo dzavo. Izvi zvinobetsera yaambo ngekuti vanokura vakangwara.

Zvemene-mene tikakaningira mukati mwendaramo yedu tinosisa kuve teidetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora zvepadera kwatinoendesa varumbwana vedu. Kona ukoko vantu vanofundiswa maningi maringe ngekuti vave veikona mishando yenyara dzavo.

Maizviziya ere akhiti woye kuti mukati mendaramo yedu inoningira kuti vantu vazhinji vanosise kunge veiende kuzvikora? Kuzvikora kune mitambo dzakasiyana-siyana dzavanofundiswa kona ikweyo.

Mwaizviziya ere akhiti wee kuti mukati mwezvikora vanthu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyanasiyana izvo zvinoita kuthi vazoita madhokodheya amangwani kudikidza ngekuthi vanonge vabudirira mubvunzo dzavo.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu, tinowona kuti vanofundiswa kakurutu kuti vakone kufunda maringe ngemabasa akakosha mundaramo mavo. Avo vanoda kuzoita apo ne apo vakura.

Mundaramo medu tinowona kuti varumbwana vedu vanoyenda kuzvikora kunofundiswa mishando yakasiyana siyana. Imweni yemishando yatinowona yavanofundiswa iyo nenyara dzavo sekurima.

Nyamashi unou tikaringira tinoona kuti mukati mwezvikora varumbwana vanoendemo kuti vandotsereka kubukidza ngekuti vanenge veifundiswa pazvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvidzidzo zvenyara dzao.

Mwaizviziya ere nyamushi unou kuti mukati mwendaramo yedu vanthu tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekupuwe mazano etinopuwa kuzvikora kwona ikweyo kuti tizoita mishando yakanaka.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvikora varumbwana vanoendemo, kuti vanofundiswa zvakasiyana-siyana mundaramo yavo ,uye kuti vadetsereke, kakurutu pona apo vantu vanoenda muzvikora, vanofundiswa mishando yenyara dzavo.

Zvikora zvinoenda varumbwana vedu vachiri kutemwa dzinobve ngazi vanoendeyo kofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuvaka kutsetsa nekurima.

Igwinyiso remene mene teshe tinosisa kunge teidetsereka mundaramo yedu kubudikidza ngekuendese varumbwana mukati mwezvikora. Varumbwana vakapinda mukati mwezvikora vanodetsereka kakurutu.

Igwinyiso remene mene tikaningisa mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kofundiswa maringe ngetsika nemgariro uye maringe ngezveutano akone kugarisana neamweni zvakanaka.

Zvakadini kunaka akiti woye patinoendesa varumbwana vedu mukati muzvikora ndipo patinoona kuti upenyu hwavo hunoshanduka kubudikidza ngezvifundo zvavanenge vachifundiswa mukati mwezvikoramwo imwomwo.

Mundaramo mwedu muntu unosisawo kuenda pachikora chepadera kwonakwo kwauno hloyiwa uye kwaunokwanisa kudetsereka kubudikidza ngekuti unenge wofundirawo mishando yenyara dzako

Ngeumweni mukuwo tikaningira muzvikora zvepadera tinoona kuti varumbwana vedu vanoendemwo koofundiswa zvakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yavo kuti vazodzingwarira kuburikidza ngemishando yavanoda kuzoita.

Munozviziva here kuti zvikora zvepadera zvakabatikoshera yambo mukati mwendaramo yedu ngekuti zvikora izvi zvinofundisa mishando yakasiyana-siyana yatinosisa kuita Mundaramo yedu kuti tizokona kuzviriritira.

Zvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vanoendemo kuti vanodetsereka kakurutu. Muzvikora umu vantu ndimwo mwatinoona munobva madhogodheya emangwani nevafundisi vamangwani.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoningira toona kuti vanthu vazhinji vanoendemo kuti vandodetserwa kakurutu kubudikidza ngekuti vanenge vaenda kodetserwa kuti vakone kuzoshanda mishando nenyara dzavo.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanoenda kunodetsereka kubudikidza ndizvo zvikora zvona izvozvo. Zvinodetsera kuti vantu vakure vane ungwaru uye vakone mishando yakasiyana siyana.

Muzvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vanoendamo kuti vandodetserwa kubudikidza ngekunge veifundiswa mishando yenyara dzawo yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura vazoriritira mburi dzawo.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo kufundiswa maningi maringe ngezveutano kuti vave madhokodheya uye vamweni vantu ndivo vatinozoona veishanda muzvibhehleya kubudikidza ngekuti vanenge vakafunda.

Mundaramo ukaziya kuti mwana wako unosisa kunge eyinda kuzvikora zvepadera awuneseki ngokuti zvikora zvepadera kunofundisa vandu kuti vakone kudzingwarira mundaramo mwavo.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti tiende kuzvikora zvepadera ngekuti mundau yona iyoyo atizombopetuki takadaro tinopetuka tava vantu vavakukona zvakasiyana siyana mishando yenyara yedu.

Zvikora zvepa dera tinoona kuti zvino fundisa vantu kuti vakwanise kunge veizo kone kushanda mishando ye nyara dzavo pona pavanenge vakura uye zvikora izvi zvino sisa kuti detsera kakurutu kuti tikwanise kuzodzi raramira.

Mundaramo mwedu tinoningira kuti muntu ukaenda kuchikora chepadera unosisa kudzoka waakukonawo mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti ukone kudziraramira mukati mwendaramo yako.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvepa dera vantu vazhinji vanoendamwo kunofundisa mishando yenyu yakadzama mimwe mishando inosanganisira kuti vakone kuaka kusona uye vave madhokodheya amangwani

Mwaizviziya ere akiti woye kuti vantu vanoenda muzvikora zvepadera vanoenda kofundiswa mishando yenyara dzawo kuti vazokona kuiya mishando iyi pona pavanenge vakura.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanosisa kuendemo kuti vanodetserwa kakurutu kubudikidza ngekuti vanenge veifundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita mundaramo mavo.

Muchikora chepadera tinoningira kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vanofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita mundaramo mavo vadetsereke ponapo pavanenge vakura.

Igwinyiso remene-mene muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo kunofundiswa zvakasiyana-siyana mukati mendaramo yavo. Izvo zvinoita kuti vabetsereke kakurutu ponapo pavanenge voda kushanda.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziye kuti muzvikora zvepadera vantu vanosise kunge veigarisana mumhatso mwevanogara, vanosisa kugarisana, izvi ndizvo zvinofundisa kuti vakone pasichigare chendaramo.

Mundaramo mwedu tinosise kunga teidetsereka pakurutu ponapo patinoenda pazvikora zvepadera tinosisa kunga teifundiswa maringe ngezve mishando yatinoda kuzoita kuti tizoishanda takura.

Nyamashi mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundisa maningi maringe ngezveutano. Maringe ngemishando yenyara dzawo kuti vazokona kudziita.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vanthu vazhinji vanosisa kudetsereka kuburikidza ngezvikora zvona izvozvo izvi zvinoita kuti tirarame kubudikidza ngemishando yatinofundiswa mwona umwomwo.

Muzvikora zvepadera tinosise kuendamo kodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyana-siyana, iyo yatinoda kuzoita mukati mendaramo yedu pona petinenge takura.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kuti vanobetserwa kubudikidza ngekufundiswa mushando yakasiyana-siyana, iyo yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo.

Maizviziva here kuti andani woye kuti mukati mendaramo yedu tikaenda muzvikora zvepadera tinofundiswa uye vantu avo vanosisa kuendayo.